tini misile leellishshannonohuno dubbu saadaati ikkansa leellishanno misile ikkitanno ceate misileeti yaate tini ceano biifadu garinni biiffe uurrite nootanna hattono wayi qarqarira afantanno cea ikkase leellishshanno.

Tini leeltanno misile giwirinna ikkinota leellishshannota ikkitanna misilete aana timaatime iillitanni noo timaatime kaayinse danchu garinni biifinse xunsine kaayinse hee'noonita timaatimen ikkase leellishshanno

Tini misilete aana la'neemmoti murote yaate murono addintanni biife xunsine kayiinsoonni garinni xu'mite ka'e biife leeltanno muro ikkase leellishshanno misileeti

Tini albaanni leeltanno misile ooso wedellu ooso boohaartanni noota leellishanno yaate ee gandu giddora e'e waa daakkanni boohaarshunni boohasrtanno noota leellishanno kuni boohaarshu mamaatikka

Tini leeltanno misile amma'no xawissanno yaate tini amma'note mine danchu garinni hoowe hoonbe biifinse huxxinoonni huxxa ikkinota xawissanno misileeti

Tini misile leellishshannohuno muronna laalo ikkitanna tini murote giddo murotenni mudhe laalo ikkitino laalo addintanni biiffe leeltanno laalonna itate iillite leeltanno laalo ikkase xawissanno misileeti.

Tinibmisile xawissannihuno kalaqonna qooxeessa xawissnno yaate kalaqo addintanni biiffe xu'mite hattono qooxeessu danchu garinni biife lellannota xawissanno misileeti yaate.

Kuni manni budu uduunne uddire leellanonnona haammattu mannaati gamba yee leellanninoohunna angansa qole sicco amade leeltanonna siccu kunni qoqowuhuno itophiunnihuno miteenni karsame leellanonna insa kunni siccinsa mamii amadeehokka?

Tini leeltanno misile daddalo leellishanno yaate daddalu hattono babbaxxino daddalo saamunna hattono maandeja worre biifino garinni shiqinshe mannu hidhara shiqinshoonni daddalu uduunnicho leellishanno misileeti yaate

Tini albaanni leeltanno misile maxaaffa leellishshano kuni maxaafuno sidaamu afoo roso xawissano maxaaffati yaate rosaancho maxaaffati qoleno tonaa lame kifile rosaano rossanno maxaaffati iso rosiissanchu konne rosiissanohu su'mi ayitikka?

tini dubbu saada giddo mitte ikkitanna tini dubbu saada su'maseno ceichote yine woshshinanni tini ceicho addintanni biiffenna xummite leeltanno misile ikkitinota leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkitino misile leellishshanno yaate. mannu kaaliiqira magansiranni woy kaaliiqa magansiranni noota leellishshanno misileeti yaate.

Tini leeltanno misile rosaano rosonsa danchu garinni ofolte harunsitanni noota leellishanno misileeti yaateno kuni rosu mini mamaatikka

Tini misile leellishanohu kalaqonna qoxxeesa ikkittanna, lagu biifano garini leelishano misileti

Tini misile leellishshannohuno faashine leellishshanno yaate tini faashineno kuri lamu wedellooti uddire noori addintanni biifise gophe tenne faashinete uddano uddire noo gede leellishshanno misileeti yaate.

tini leeltano misile babaxino manni ganba yinota leellishshanona meyaahuno labbaahuno shiimuno jawuno ganba yee yinota leellishshanona insa me'e mannaatikka?

Tini misile xawissannohu seensille xawissa kuni seensillino addntanni mannu angatenni ikko fabirikunni babbaxxino garinni biifise loosinoha leellishanno misileeti yaate.

Kuni leellanno manni ii misilete aana leellanno manni ii shoole mannaati insano kowiicho duhe noori leellishannori maa xawisannokka?

Tini misile leellishshannohuno addintanni danchu garinni laltino badalchote mirte leellishshanno misileeti tini badalachono addintanni biiffe laaltino woy guma danchu garinni amaddino badalcho ikkase leellishshanno misileeti yaate.

Tini mini saada giddo mitte ikkitanna su'maseno saate yinanni. Hattono addintanni biiffe leeltannote yaate. Addaaqqalloonni woyi karsiinse karsiinsoonni saada labbannona ise uurrite noohu mamaati ikka?

Tini misile leellishannohu amma'no leellishshanno misileeti tini amma'note danino isiliminnu amma'no dana ikkitinota xawissanno misileeti yaate.

Tini leelittano misile kalaqonna qoxxeessa ikkittanna kuni qoxxeesi biifinoha ikkasi leelishano misileti

Tini leeltanno misile addintanni baxissanno baattote ofollanna dhagge leellishshannote yaatena tini misileno addintanni biiffe leeltannote. Babbaxitino muro leellishshannona ise giddose mereeroho uurre noo manchi maa assanni leellanni nookka?

Tini misile xawissannohuno laalonna muro xawissanno yaate tini murono laalte danchu garinni laalo iillite biiffinota xawissanno misile ikkitanno misileeti tini misileno awukaatote murooti yaate

Tini leeltanno misile daga leellishshanno yaate daga addintanni budinsanni xumu garinni xumare uddidhe leeltanni noo manna ikkansa leellishanno misileeti yaate.

Tini leeltanno misile muziqu horora horonsi'nan muziqu giddo mittichotena iseno addintanni biife leeltanno muziqu giddo mitchote su'mase ise gitaarete yinanikka?

Tini leeltanno misile muro leellishshanno misile ikkitanna murono hatto kaansoonniti biiffe iillite ee laalo amadde noo misile ikkitinota leellishshanno misileeti

Tini leeltanno misile travile turiizime leellishshanno ikkitanna gobbate gashshanno bababxxewiinni gamaba yite xaadde mittowa gamba yite uurrite albaanni sagale wodhite footo ka'anni no manna ikkansa leellishshanno misileeti.

Tini leeltanno misile meyaa beetto umose hayishshidhe biiffe leeltanno yaate umoseno ise lowohunni gurunbisidhe noona ise umose mayinnitikka gurunbisidhdhinohu

Tini albaanni leeltanno misile mancho woyi beetto leellishshannota ikkitanna kalaqamunni biiffanno basera ofolle no yaatena isi shokkashshu haqqichi aana ofolle nookka?

Tini leeltanno misile lamu jajjabbu manni odoo odeeffattanni mimmitu mimmittu ledo hasaabbanni noota leellishshanno misileeti yaate. hattono biiffanno garinni iitiyoophiyu hegeeraame latishshu gobba ikkanno gede mixote amadde hasaabbanni noo manna ikkansa leellishshanno misileeti.

Tini kalaqamunni leeltawo kalaqooti yaate aanaseno baattote aana afamannor leellanni noori addi addi muro leeltanno, weese leeltanno, hattono babbaxitewo muro leeltanno yaate addintanni biife leeltanno murootina ise base mamaati ikka?

Tinni albaanni leltano misille maxaaffaho yaate kunni maxaafuno rosonna rosiissate daafira leellano coyirate dandoonna rosiissa yaano birxichinni fushinoonni maxaaffa rosaano rossano gedenna iso boreesinohu ayitikka?

Tini albaanni afantanno misile daddalo daddallanni hee'noonnita leellishshanno misileeti yaatena addi addi misile leeltanno giddo daddalu misilla yaate. Tini babbaxxeewo misilla leeltannoti use afantinohu mamaatikka?

Tini misile leellishanohu addi geeshsha biiffinore marshibande ikkittanna xurumba ufuffanni hadhanni nootta leellishano misileti

Tini misile leellishshannohu infraasiteraachire woy xintu latishsha ikkinoha dagate horo aannoha fayyimmate mine ikkinoha leellishshannota ikkitanna kuni fayyimmate minino addintanni biifinse minoonni mine ikkinoha leellishshanno misileeti.

Kowiicho leeltanno misile qaagishshu daafira woyi egensiishshu daafira kultanno misileeti yaate mannu qarramikkinni egensiishsha la"iha ikkiro egensiishshu mayi daafira kulannoro afanno yaatena kuni egensiishshi mayi daafira xawisannohokka?

Tini misile leellishshannohu muuziiqa ikkase lellishanno yaate kuni muuziiqino su'masi gitaarete yaamamanno addi addi daninni biifinse loonsoonni gitaarete dana xawissanno misileeti.

tini lananni heenoommoti miisile looshshinetenni loonsoonni looshshine yinanni su'maseno looshshinete superimarkeetete afantano tene yanaara me'eteetika hirantanni noohu?

Tini misile leellishannohu supperimaarikeettete mirte ikkinoha malawu Dana leellishshanno misileeti yaate Kuni malawino addintanni biifinsse loonsoonniha coommannoha ikkasi leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu seessaho horonsi'nannita addi addi biifino qiwaatete dana hattono shittote dana leellishshanno misileeti yaate.

Tini misilete leeltannoti faayya xuma beetto addintanni biiffe leeltanno yaate. Umose biifisse budu garinni amaxxite hattono goowisera budunnire wodhite leeltanno yaate.

Tini leeltanno misile mannu buduu uduunne uddire ofolle noota xawisanno yaate. Kunino buduunna balchoomu garinni mannu ofolle budeesi leellishanni hasaawanni no manna leellishannona kuni base ofolte nooti mamiichooti ikka?

Tini misile leellishanohu mini saadati, la'loho yinanni saada me'u ledo gamba yite mittimmatenni hadhanni nootta leellishano

Kuni la'neemmohu injeera diwate xaqqami'neemmohona iinjeeru mixashshora xaqqamminanihona iso mayiinnitikka loonsonnihu?

Tini leeltanno misile sicco leellishshano yaate. Sicconna badooshshe leellishshano. Kuni siccunna badooshshu leellannohu mannaho xawe leellanno garinni kayinsoonniho yaatena konne sicco horoonsidhannori ayiootikka?

Tinni albaanni leeltano misile rosaano ofolte rosonsa rosaanni noota hattono rosaanono ikko wolootu rosiisaano gamba yite insa rosiisanni noota leelishano yatenna ise tinni rosanni noo rosaano mamii rosaanootikka?

Tini leellittano misile odoo leellishano ,mittu odoo odeessani nootta isino Kalaa Araarso Gerremuha ikkano

tini leellitano misile muuziqaho yaate muuziqu giddono gitaare ikkitinota leellishano tene gitaareno addintanni biifinse huuro uyitanno garini lonsooni misile woyi gitaare ikkase leellishanno misileeti.

Tini misile muro leellishshannote hattono laalo leellishshanno misileeti awawu biife addintanni xumu garinni biife lophinoha illete la"ate baxisannoha ikkino gede leellishshanno misileeti.

tinni albanni leeliishshano additanni lowo geesha dubbu woyi iillau qaaxesira dooga loosoonita biifekaayamu qooxesiraati yaate kunni kaatami mammatika afaamanohu leetano yaate misile

Tini misile xawissannohu daganna maate xawissanno misileeti ikkitanna geercho jawa bufu geercho ofolte biifado uduunne biifadu garinni uddidhe leeltanno geercho ikkase xawissanno misileeti

Tin leeltanno misile super marketete giddo afantannote giddo mitticho ikkitanno super marketete giddo kuni saamunaho. Kuni saamuni me'u birrira hiramannohokka?

Tini albaanni leeltannoti gati muro woyi laalote dana ikkitanna, hatte giddonnino murote giddonnino muuzete yinananni laalooti yaatena muuzete yinanni laalo addintanni faayyatena murote giddo faayya ikkitino murootina base kayisante nooti mamiichooti ikka?

Tini misile xawissannohuno baattote ofollonna xagge leellishanno misile ikkitanna baattote ofollo addintanni biiffe hattono xagge biiffe qooxeessu danchu garinni biifinota leellishanno misileeti yaate

Tini misile leeltanno hodhishu misle ikkitana haamata haamatu kamel leelanno qoleno mannu kaamelu aana ikko hattono dhoqi dhoqete harannohu leelanoha ikkana tin hadhanni noo base mamaatikka?

Tini misile leellishannohu looso leellishanno yaate mannu biifinno garinni ofolle looso loosanni noo manna ikkinota mulla ofolle hasaawanni nookkita looso loosaanni ofollino manna ikkansa xawissanno misileeti.

Kunni leelano manni misilete aanna leellano manni hassaawaho ofole noo mannati yaate insano babbaxeo budu uduune udire leellano yaate umonsa gamu bukichishire gamu kofiya wodhe leellano mannati yaatenna insa hassaabanni noo hassaawi mayi daafiraatika.

Tini leelitano misile addinitanni baxisano dubbu saada baxisano dubbi giddo ofolite leelitano dubbu saada giddo mitichote hakkuno su'masi ambooma yinannika

Tini leeltanno misile mannu amma'note mine e"e amma'nonsa garinni magansiranni noo gede leltaatanno yaatena kowiichcho mannu isi gamu ofolle noona gamu guluphe noonso

Tini misile xawissannohuno sagale ikkase xawissanno misileeti yaate. Sagale budu garinni omolchunni qaamatto giddo worreenna itanni noo manna xawissanno misileeti

Tini leeltanno misile kalaqonna qooxeessa leellishshanno yaate. Kalaqo lowontanni baxissanno. Hattono lowo kalaqo baxxiwo garinni leeltannota leellishshanno yaatena ise hiikkiichootikka afantannohu?

Tini misile leellishshannohu seensile leellishshanno yaate, seensillu mannu angatenni ikko babbaxxeewo faabirikunni loose biifise mannu hidhanno gede worinoha ikkasi leellishanno misileeti yaate.

Kuni la'neemmohu mannu ofolle babbaxxeyo hasaawa hasaawanni no mannaati yaate hasaawanni no manni mayiiha roore hasaawanni noo mannaati yaatena insa hasaawanni noo hasaawi maatikka?

Tini muro leellishshannohu addintanni biiffe leeltanni no muro ikkase leellishshanno yaate hattono giddose baahirzaafe shiimaddanno ikko jajjabba leeltanno haayissono addintanni biiffe noota leellishshanno misileeti.

Tini leeltanno misile mannu magano magansiranni amma'note mine noota leellishshanno yaat*e mannu babbaxino garinni magano ufolleno ikko uurreno magasirannota leellishshanno yaatena ise kuni amma'note mini mamaatikka

Tini misileno addintanni biiffe leeltanno meeya beetto misile ikkitinota meya beetto umose biifanno garinni loosidhe hattono goowisera budunniha wodhite uddanoseno budee leellishanno garinni udidhe leeltanno beetto ikkitinota leellishshanno misileeti.

tini leeltanno misile daganna maate gamba yite hasaabbannota leellishanno yaate kuni manni hasaawanni noohu mayii daafiraatikka?

Tini leeltanno misile kalaqonna qooxeessa leellishanno, qooxeessahono hatto kalaqote ledo minna noota leellishshannona, tini minna minantinohu maayiinniitikka?

Kuni baatto loosirate horonsi'nanniho xikkicha woyi qottote yinannihona iso qolle maayiinniitikka loonsoyiihu? isi qole shaalashsho lawanno?

Kowiicho leeltanno misile mannuno leellanni no. Hattono minu leellanno yaatena, gallaanni minino leellanno yaate, hattono wolu minino leellanno yaatena, konni mini giddo meu manni galanno ikka?

tini misile leellishshannohuno mini saada ikkinoha farashshoho yinanniha leellishshanno misile ikkitanna kuni farashshino addintanni biifanno darga uurre hayisso itanna kayinsoonni misile ikkitinota xawissannote.

Tini misile leellishshannohuno baattote ofollonna dhagge leellishshano misileeti yaate tini misile addintaani baattote ofollonna dhagge danchu garinni xawissanno misile ikkitinota leellishshannote

Tini leeltanno misile mannu dikkote giddoonni dadda'lanni looso loosiranni noota xawissanno misileeti yaatena kuni dadda'lanni noo manchi ayeetikka?

Tini misle xawisannohu sicco ikkasi xawissanno kuni siccino addintanni biiffinse usurre hee'noy sicco ikkasinna gobba xawisara leellishshoniha woy usurronni sico ikkinota xawissanno misileeti yaate

Tini leeltanno misile muro leeltanno yaate tini murono kinchunni hoobbonni hoowe qooxxeessira kaayinsoonnita dancha biiffanno gede ikkite lophitino muro leellishshanno misileeti.

Kuni misilete aana la'neemmohu maaxaffaho sidaamu afiini barra yaanohuni mannu barra affara xumu garinni borreesine qixxeesinoniho yaate

tini leellitanno misile adawu agaraano mannu ledo noota manna agartanno hattono gobbate agaraano ikkitinota leellishshanno misileeti mannuno addintanni biifenna xu'me leellannino manna leellishshanno misileeti.

tini leellishshanno misile kalaqonna qooxeesa leellishshanno misileeti yaate kalaqote giddono lagu addintanni baxisanno garinni hattono qooxeessu lagu qooxeessira addintanni biife leellannonna xu'me leellanno garinni leeltanno misileeti yaate.

Tini leeltanno misile hodhishsha xawissanno misile ikkitanna hodhihshu haranni nooha kolishsho doogo aana haranni noo kaameela ikkinota leellishshanno misileeti yaate.

Tini misile leellishshannohu poletika ikkanna poletikaho gamba yee ofolle hasaawanni noo manni addintanni xumu garinni xu'mino darga woy biifiyo darga ofolle hasaawanni noo manna ikkeyoota leellishshanno yaate.

Tini misilete aana leeltannoti amma'note mineeti. Amma'note mini addintanni biifinse xunsine minnoonnihanna mannu e"e kaaliiqasi magansiranno mine ikkasi leellishshanno.

Tini albaanni leeltanno misile biiro ikkitanna biirote giddo noo uduunni addi addi udduunni leellanno yaate kowiichona tenne biirote giddo noo wombarra ofollinannita mayinnitikka loonsoonnihu?

tinni leeltano miisile sagale leellishano misileeti yaate addintanni biffinse xumu garinni loonsoonni sagale mannu itanni nooha leellishshanno misileeti yaate.

Tini leeltanno misile superimaarkeetete afamannori giddo mitticho ikkanna, kuni superimaarkeetete hirranni mirte giddo mittikkihona, su'masi maati yinannikka?

Ee kuni albaanni leeltanno misile mannu mine mananni nooha Lee yaate. Gateennino addi addi muro leeltanno yaate. Murote giddonnino weese leeltannona konne mine minanni noo manni me"e mannaatikka?

Tini leeltanno misile addintanni baxissanno murote muro leellishshanno yaate. Tini murono babbaxxiwo garinni biifinse mannu biifisire loosiriwota leellishshannota ikkitanna tini base maatikka?

tini leeltannoti kalaqonna qooxeessa leellihshanno misileeti yaate kalaqonna qooxeessa la'neemmo wote addintanni babbaxitino basera jawa kalaqonna hatto babbaxitewo qooxeessira kalaqo biiffe leeltannoti no yaate tini la'neemmo kalaqo afantannohu mamaatikka?

Tini misile xawissanohuno muro ikkase xawissaano, muro ja'jabano no hattono shiimaada muro ja'jabate worooni leelitani no muro ikkase leelishano tini murono addintani lophiturono jawa ikkitanotana ha'tono baxitinoti biiffe leelitani no misile ikasse leelishshano

Tini albaanni leeltannoti hodhishshu woyimi kaameelu kaameelu leellannoha ikkanna kuni kaameeli uurre noohu dubbu giddo kalaqamu jiro noo akkawaawe lawanno. Inna uurre nooti base mamiichootikka?

tini albaa leeltayi nooti sagale leellishshanno misileeti yaate sagale ee baxxino garinni biifinsenna xunsine loonsoonni sagale itate shiqinshe heennoonita leellishshanno misileeti.

tinni leeliitano misile leeliishanohu egeenisiishsha xawisano ikkitanna egesishshu babbaxewore leeliishano hatono manu egenisisishsha laiha ikkiro mayira woroniro mamatiri badee afaanogarri no yaate

Tini leeltanno misile beetto babbaxxiwo budu uduunne uddidhe leellishshanno. Hattono umose danchu garinni gophite leeltannona konne umo gowinosehu ayetikka?

Tini misile xawissannohuno muuziiqu uduunni giddo mitto ikkanna kunino addintanni mannaho horo jawu garinni horo aanno ikkinoha muuziiqu dana leellishshanno misileeti.

Tini leelitanno misile kalaqonna qooxeessa kulittano qooxeessu qooxessaho kalaqo baxxewo garinni kayinisoy muro leelittanno yaate tini murono addinittanni biife leelitanno murootina ise kayisino manichi aayetikka?

Tini leeltanno misile muro xawissanno misileeti yaate, tini murono addintay biiffenna iillitanni no muro ikkase xawissanno misileeti yaate.

Kuni leellitanoti misile mannu misile leelishshano mannu offole noota hattono wedellu umonsa losidhe noota lelishanona insa konne umo losidhinor me'ehokka

Tini leeltanno misile owaante uytanno manna xawissanno misile ikkitanna mannu babbaxxitino owaate afi'ranni no yaatena tenne owaante aanni no manni me"ehokka?

Kuni alibaani afamanno misile tini alibaani afanittanno misile baadi xagichoti yaate albaani afanitanno misile tenne misile la'neemo woyite addinitan xaggichoho baadi xagicho ikkinota leelishannona kuni xagichu maaho horonisi'nqnihokka?

Tini leelitano misile mancho xawisano yaate, Kuni manchino addintani biifadu garini budu uduune udire leelano yaate Kone mancho su'masi ayiit yinayika?

Tini misile xawissannohuno sumuda ikkanna kuni sumudino hayyoolle rosu pirojekite furra modele akadaame umi dirimi rosu rosi mine ikkasi xawisanno sumuda ikkanna kuni sumudino addintanni biife leellannoho

Tini leeltanno misile amma'note dana ikkitanna amma'note dani kunino mannu Magano magansiranno faarsiranno base ikkitanna ee kuni amma'note mine mayiinni loonsoonnikka?

Tini leeltanno misile muronna laalote giddo mitticho ikkitanna murote giddoonni qaarete yinanni. Tini qaarano mannu sagalete giddo wore itate horoonsirannotena ise ma garinni kayinsannitekka?

Tini albaanni afantanno misile dikkote mannu babbaxxino daddalo dadda'lannohu noota leellishshanno. Hattono leellanno daddali giddo koatte babbaxxitino koatte leeltannona, tenne koatte loonsoonnihu mayinniiti ikka?

Tini leeltanno misile daga leellishshanno yaate hattono maate leellishshannote maate addintanni biiffe xu'mite uddidhe nootanna dagunchu goga aanaho uddidhe xu'mite leeltannota leellishshanno misileeti yaate

Tini leeltanno misile lekkate wodhinanni koatte yaamantanno yaate. Tini koatteno addi addi garinni horoonsi'nannite yaate. Lekkate wodhinanni inna tenne koatte mayinni loonsoyitekka?

Tini alibaanni leelitanno misile mannu babbaxino budu uduune uddire leellanno yaate kuni Mannino uduunino hasaawu daafira baxxewo hasaawi daafira ganibba yee hasawanni noo manna ikkanisa leellishanona konni manni giddooni meyat me"etekka?

Tini leeltanno misile supperimaarkeettete addi addire sagalla ikko babbaxxiwo hirranni supperimaarkeettete yinanniwaatina ise base mamiichootikka tini base leeltannohu?

Kuni la'nanni hee'noommohu misilete aana addintanni baxissanno kalaqonna qooxeessaati yaate. Kalaqo addintanni baxissanno. Kalaqote qooxeessira qooxeessu addintanni baxissanno qooxeessa ikkanna kuni qooxeessi mama afamannokka?

Tini leeltanno misile muro xawissannota ikkitanna tini murono addintanni biiffenna latte leeltanni noo muro ikkitinotanna hattono qarqaraho babbaxxewo minino leellanni no yaate. Murono addintanni biiffe leeltanni noota ikkitinota xawissanno misileeti.

Kuni albaanni leellannohu misile amma'note mine ikkitanna, amma'note mine mannu faarsiranni hattono koyare dirante faarsitanni leeltanno yaatena ise tini amma'note mini base mama afamanno ikka?

Tini misileno leellishshannohu ayirrado kalaa Desta ledamoha sidaamu gashshaancho ikkinoha xawissanno yaate kuni gashshaanchino addinta biife xu'me odoo odeessanni mannu albaanni uure noota xawissanno misileeti.

Tini leelitanno misile beettu babbaxewo garinni biifise mine biifisanni noota leelitanno yaatena kuni beettu addinittanni danichu gariini konne mine biifisanni leellanno yaatena konne mine mi'nanni noohu ayetikka?

Tini misile leellishshanni noohu mine ikkinota leellishshanni noo misileeti yaate addintanni biifinse gallanni mine loonsoonnitanna hattono huxxa garunni qorqorrotenni huxxine biifinse loonsoonni mine ikkase leellishshanno misileeti.

Tini leeltanno misile ee sagale leellishshano, addi addi babbaxxewo garinni loonse qixeessinoonni sagle itate shiqqi assinoonni sagel ikkite leeltannita biifanno garinni shiqqi assinoonni sagale leellishanno.

Tini misile leellishshanohuno daganna maate xawissanno misile ikkitanna daganna maate amanna beettu biife addintanni xu'me leellannota leellishshano misile ikkitinote.

Tini misile xawissanno addintanni bifisixe umose danchu Garinni budu garinni losixinno meyaa beeto Misile leelishanota ikkitanna iseno budisenni Adintanni biifanno garinni umose amadhite Noo beeto lellishanno misileeti

Tini misile mannu hayyotenna budu garinni addinnitani biifise meesanete cua hatto saffe hattonno babbaxewo siwila akaafa meesanete cuano ikko babbaxewo siwila gamba asse noo misile ikasse leelishshano misileti

Tini leeltanno misile seesaho buudhinannita woyi umoho buudhinannita qiwaatete dana leellishshano yaate. Tini qiwaateno addintanni biiffe leeltannonna umoho riqqinayi woyite biifissannota ikkase leellishshanno qiwaateeti.

Tini misile lellishannohuno mittu manchi biife uddire xu'me na hattono aodoo saayissanni nooha leellishshanno misile ikkitinote yaate.

Tini leeltanno misile hayyo xawissanno misile ikkitanna manchu hayyotenni siwiila daaqise babbaxxiwo siwiila babbaxxiwo mooddenni loosanni ofollino mancho leellishshanno misileeti.

Tini misile leellishshannohuno tiraaveli turiizime ikkitino misile leellishshanno yaate turiizimete woy tiraaveli turiizimete daggino mannooti bisonsa hayiishshidhanni daa"attanni leeltanni noota leellishshanno misileeti.

Tini mootimma yitanni baande mootimma yitanni baande Egensiishaati motimma baande yinanni addintanni Xumu garinni losixino uurrinshaati

Tini misile leellishshannohuno daga ganba yite budinssanni addintanni biifadu garinni uddidhe angansara wonqonna hatto babbaxxino dani uduunne anga adhite biiffe leeltanno daga xawissanno misileeti

Tini leeltanno misile adawu agaraanonna hattono babbaxxeewo manni mulensa qote qoteho uurre noota leellishshano adawu agaraano gobba agartanno hattono gaance kalaqqantannokki gede agartannoreeti yaate tini leellishshanno misile adawu agaraanonna babbaxxeewo manna leellishshanno misileeti yaate.

Tini xawissanno misile woyi leeltanno misile biinfille xawissanno misileeti yaate. Mannu addintanni biifisenna xunse loosino daarga ikkasi leellishshanno misileeti.